Abafundi abegqoke izingwane eziyiblue Ziphinde zibe lentambo eziyi orange. Kanye lamajazi akhona ayi blue. Abesesiba le-orange, lapha phezulu entanyeni. Bakugqokile lokhu, ukutshengisa ukuthi sebeqeqetshile ezifundweni zabo.

Abafana laba bobabili balemitshina lapha abayibeke etafuleni bafuna ukubona ukuba imitshina le iyasebenza kuhle na. Omunye uyiphethe esandleni uyayicofacofa lomunye uyabona ukubana eyakhe isasebenza na.

Abafundi laba abangabafana abagqoke impahla zokusebenza eziyiblue lapha abafunda khona ngemtshina etshiyeneyo omunye umtshina nanku lapha eceleni uyakhanya.

leli liqembu labantwana besikolo abahlabelayo umbalisi ome phambili nguye obakhokhelayo ukuze bahlabele ingoma abazihlabelayo ngapha phansi kuhlezi abantu babukele laba bantwana abazahlabela

Lobu butshani obuluhlaza kanye lezihlahla zakhona eziluhlaza ngapha eceleni yindawo yokuthi abantu bahambe ukuze banganyatheli utshani lobu.